Gazety mpiseho isan'andro, misy ny anarana. Ahitana ireo vaovao misongadina maro samihafa toy ny pôlitika, ny ara-tsosialy, ny ara-kolontsaina. Asongadina amin'ny loko maro samihafa izany sokajy tsirairay avy izany. Ao ny mena, ny manga, ny maitso, manamarika ireo tsirairay avy.